Endhuki eli ku kimuli ekya langi ya paapo , endhuki dhendha inho okuba ku bimuli kubanga dhifunamu eky'okulya.

Kabaka atyaime mu ntebe nga ali kuseka, katikiro akunhaime nga ayogera nhaye. Ku mabbali ga kabaka ghaligho omukuumi ali mu kyambalo ekyamagye. Einhuma gha kabaka ghaligho omwami ayambaile ekanzu nga yesibye nh'omugaile bali ku mukolo.

Enhumba eyekyetolooze nga yabyabuwangwa ezimbibwa mubikondho n'engadha, eserekaibwa eisubi okuva waigulu paka wansi. Enhumba eno eri muluya lugazi lulimu obubale baale n'obusubi obutonotono yetolerwa ekisagati oba ekikomera ekizimbibwa mungadha, eriku omulyango... Ekisagati kino kiriku omulyango ogwiingiza oba ogufulumwa oguli wagati wemiti munsondha wekisagati kino ghaligho enhumba eserekaibwa abaati gabbulaka eriku erangi endheru n'amadhinisa agali mulangi emmyufu eriku n'olwiigi.

Ente enzungu nga dhili kulya mu faamu esimbibwaku emiti edhili mu lainhi kumabali gaayo, efaamu enho era lyetolweilwa akakomera okuyambaku oba okutangila ente dhino obutafuluma ghedhili.

Enhumba ezimbibwa mwitaka nga eserekeibwa isubi ghaligho omukyala ali kufuluma mu mulyango gwe nhumba enho nga ye twise akaibo ku mutwe, yesibye lesuu ayambaire nhe sweeta. Kumabali gwinhuma agho ghaligho ekyaggi..aaa.. einhuma ghe nhumba ghaligho ebigogo nhe birime ebindhi.

Ekiyighiriro eky'amaadhi nga gali kuyuyika okuva ghangulu gaika ghansi mukiko, ekiyighiriro kinho kyetolweilwa ekibira nga kyakiragala nh'eisubi.